afantinno gashshaano yineemmori jajjabbu gobba gashshite no gashshaanooti afantino annuwa yineemmori jajjabbaanu budu geerrunna gobbate annuwa afantino annuwa yine woshshineemmo ku"uri kayiinni afantino gashshaano gobba gashshitino gashshaano.

Bunu minenna sagalete mine yineemmohu buna ange sagale owaaxime fullani owaante affi'nanni mime bununna sagalete mine yine woshshinanni ,buna ange sagale hurbaxine owaante affi'nanni mineti.